Nobɔ la are are ka ba mine su bonzeere kyɛ vɔgele zupil-zeere ka ba mine meŋ a su a boma ka a waa nyɛ vaare kyɛ ka ba vɔgele zupil-pelaa.

Noba arɛɛ la yaga lɛ ka a ba mine zɔŋ moto, kyɛ ka bamine su bompeɛle ka ba mine meŋ su bonsɔglɔ.

lɔɛ kãã koɔroo zie la ka noba wa are kyɛ ka lɔɔ re a be. A lɔɔre waa nyɛ vaare. kyɛ ka ne kaŋa a meŋ su kpare pelaa.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

Teemaa ane laa, mui ane bɛŋɛ, taaleɛ ane gyɛnlee, ane zeɛre la.

Bibiiri la a wa lantaa a zeŋԑ daŋkyini kaŋa seԑ. Dԑre la a wa biŋi ka a bibiiri do zeŋe a dԑre zu. A bie kaŋa kuree wa e la boŋ dͻre ka kaŋa kparoo a e bondͻre.

N wa nyԑ la tontonema ka ba are are ka ba mine zeŋ ka ba mine are. A zeŋ ka sola biŋ a teŋԑ sogͻŋ kyԑ ka a yiri kyԑnsere e bonzeere kaa daŋkyini a e bondͻre.

Noba la are are, ka ba mine a su bonsͻgelͻ ka kaŋa meŋ a de saare a peerԑ zie a kyԑ su bompelaa.